Man cal kic ma kalane tye macol kun tye ka cwino ature ma kalane tye ocwak owack kun en nen yiriyiri kun en pe nen weng.

Lutini kwan ma gin tye obino itangi ka mato pii tangi man nen ori tutwal piine nen leng dok mwonya bene lutin kwan man gin oruko bongo kwangi acel nen onyongo anyonga acel nen ogungu agunga kun gin mato pii ki cinggi acel bene nen pe olyelo wiye ki mukene nen olyelo wigi mukene ocung acunga muken tye ka goyo pii.

Cal man kono atye ka neno kic mapol ma gitye ka yubo moogi kun kic madit ma kilwongo ni min kic, kic man gitye ka yubo moogi kun moogi nen kala ocwakocwak.

Man kono atye ka neno ot kulukulu ma kigoyo ki cel ma wiye tye lum kulukulu man nen gitye abic, angwen gucung acunga acel tye ka boto dek man kono nen calo tye i gang.

Ature ma nen dongo calo pot yat i kome ature man nen tye igurup ki gurup I kor yat ature man nen mwonya tutwal dok tye ki rangi ma a tye papul ature man nen cali tye i poto ature ma nen yiriyiri mukene dok bene kic tye i mukene kic cwiyo ature me yubo moo kic moo kic konyowa me acama dok bene konyo me yat

Mutoka tipa matar ma otingo dano mutoka tipa man otingo dano mapadi padi mapol maginen opong i wi mutoka man nen calo gin tye ka cito i cuk pol kare dano tiyo ki mutoka kit enini me cito i cuk mapadi padi mutoka man tye ka ngwec idigudi ma peki onyo maram i ye dok gudi ne nen pud kipuro apura yadi bene ki lum bene maboco odongo i ye.

Man odi bati ma tye ki wigi mapadipadi mukene kiguru wigi ki bati macol mukene ki bati mabulu mukene ki bati matar odi man bene nen yadi ma odongo i kingi ki cam mamwonya bene nen ki i ngetgi kabedo man tye lung cere lung cere dok bene nen mwonya tutwal dero ceng benen nen ki i ye.

Laco ma tye ka pito mucere laco man tye ngat ma oteggi en nen calo tye ki ngec nyo diro me pito mucele tutwal laco man tye otweyo wiye dok mucele man tye i dye pii tye poti aryo ma nen kipoko kingi acel nen tye ki mucele madong nen odongo iye mucele pol kare maro ka ma pii tye ma mol ki iye mucele maro pii tutwal.

Man lakwor bongo matye ka tic ki carani pa muni lakwor bongo man en pimo bongo ka keto alama i iye ki cok ma omako icinge lakwor bongo man tye ka tic ki carani manen bene en nen ocibo bongo iwi carani en nen calo mito kwoyone.